Olusheno oshinima oshiwanawa oshoka ohashiningi oolamba dhikale dhatema nawa uusiku, dhatema uuyelele wuli mombanda nayi, tawuku monitha kokule lela ano omilema kadhi po.

MEtosha lyaNamibia mokuti ohamu adhikwa iinamwenyo mbyoka yafa oondoongi dhoka hadhilongithwa kaawambo okupulula, ano iinamwenyo mbika shi shayooloka pokati kawo noondoongi omalwaala gawo ashike.

Aanafaalama mboka ha ya tekula oohi oye hole oku dhipa uukulya wadho mboka ta ya landa. Iilonga yoku tekula oohi omahala ngoka genasha niinamwenyo.

Oopoloyeka dhoondjuhwa uuna to tekula oondjuhwa, ohadhi kalekwa muumbamba wa yooloka, ano oonkiiintu odha ikalela, noma kondombolo oga ikalela, wo nuuyuhwena owa ikalela, shika ohashi kwathele opo oondjuhwa dhaa dhipagathane.

Uuna oohi dha koka etadhi ningi oonene ohadhi kwatwamo muundama womeya dhi wape oku ka landithwa nenge oku ka liwa oohi ndhika ohadhi ithanwa omapombo.

MoNamibia ohamu adhika oodhila odhindji dhomawawa dhoka hadhi tuka, ano ohamu adhika oodhila ngashi omakola, omayimbi, omakodhi na odhili hadhi kala mombanda, dha londa komiti.

Ethimbo lyongula onene aantu oyendji oyehole okuhontela oonte dhetango. Ongula onene oonte dhetango ohadhikwathele olutu opo lukale lwa uvite uutalala shinene nomuntu wukale ito kakama uunene.

Omaha gomainyanyudho ogendji ngono ha ga iithanwa uupark, olundji oha ga kala ge na oondunda dhono hadhi ithanwa oolodge. Dhina omutenge gwa ningwa moomwiidhi ngoka ha gu muwa mombuga.

Uuna oombaka dhatendula omayi gadho, ohamu tenduka uumbakona mboka hawu kala wuna omalwaala gayooloka, nenge wafa ooyina. Uumbakona mbuka ohawu kala tawu silwa oshimpwiyu koombaka oonene, notawu kongelwa iikulya, opo kawu se kondjala.

Ngaashingeyi sho ehumokomeho lyili olyindji, no mashina oga ninga ogendji, omashina ngoka taga longo iilonga ya yooloka yomaludhi nomaludhi. Opuna ano omashina ngoka goku meneka iimeno, haga kala gena uuyelele tawu minikile iimeno.

Aakwati yoohi uuna ya za momeya, ya mana okukwata oohi dhawo dhesiku ndyoka, ohaya tameke okudhi yoolola taye dhi tula momambamba, shi ikwatelela komalupe nokomaludhi gawo. Oohi ndhika ohadhi kala nduno ngaashi oohi dhOshiwambo, omakende noontangu.

Aanafaalama oyendji oyena uunongo nokuninga uunafaalama wawo , oshoka yamwe ohaya kala yagamena omalutu gawo ano yazala omanyala niikutu mbyoka yasiikila omitse dhawo momalutu gawo. Shika ohashi ya kwathele , tashi kwathele wo iimeno niimeno.

Uuna to katalelapo mombuga, owa pumbwa oku zala oongaku dha kola, noongaku woo ndhoka hadhi pata, opo dhiku gamene kiinima ayihe mbyoka to adha mombuga. Oongaku ndhika ohadhi kala dha siikila, nodhe ku gamena lela.

Moondunda ndhoka dhili koshiwakopo mokati kadho nande mukale ngaa mwathilala muna omavi ogendji omwatungwa omahala ngoka goku kuutumba aatalelipo kushiwo nee kutya ogatungwa ngiini opo gakale gakola.

Oonete dhoka hadhi kwatithwa oohi, ano dhili hadhi longithwa oku kwata oohi moondama nomomatale nenge ngele kuna efundja ohadhi adhikwa moositola moka hadhi adhikwa koshimaliwa shili nawa, ano moositola ngaashi moChina.

Endombo olyo oshimeno shoka shina uukegwa hawu tsana hashi adhika mokuti nomomalundu. Ohashi kwathele okupanga omauvu ogendji maantu nomiinamwenyo.

MOmbaye opu na ehala ndyoka li na omeya tapu tungwa uumanya wa ngambeka omeya kaaga ye mondoolopa ayihe. Ehala ndika oli holike koyendji nohaya yi po ya ka tale nkene ewanawa.

Aantu oyendji ngele yena iituthi momagumbo gawo unene moohango, nomomavalo ohaalanda uuhalasa mboka uuyelele hawunwithwa omaviinu. Ano otolanda omaviinu goye mositola kehe etamuya mwikiiyuvithe nawa.

Ombuga ehala ndoka enene nene lina oondundu nomamanya gandumbalathana omanene nomashona. Mombuga ohamu adhikwa oopate dhataakana mo dhuuka komahala gayooloka.

Oomboga ohadhikala dhamena nawa nodhaziza nawa dhoka dhokuushimba, ano omafo ngoka gomboga ohaga longithwa okutelekwa uunene okutelekelwa monyama nenge gatelekwe galiwe niikulya. Ogeli gasimana oshoka ohaga kwathele molutu ga etemo oovitamine.

Omashina ngoka gopawungomba ngoka hagatekula nokukuna iimeno ohagakala gapangelwa nawa gena ominino dhoka hadhipe iimeno mbika omeya opo yaase kenota.

ONamwater ehangano ndyoka hali kwashilipaleke kutya aakwashigwana ayehe moshilongo oya mona omeya. Ano olina uundama owundji noombelewa odhindji mondoolopa kehe, opo dhi wape dhi opaleke omeya opo ga kwashilipalekwe kaa kwashigwana.

Momahala gomayinyanyudho ogo omahala ngoka gapumbwa omiti ano gapumbwa okukala gaziza nawa ,oshoka ohaga kwathele aakwashigwana mboka tayeya oku vululukwamo yakale yeli momuzile yo kayase komutenya

Mokati kuusiku momahala giikulya ohamu kala muudha, oshoka olyo ethimbo ndyoka aantu oyendji haya kala ya manguluka kayena sho taya longo. Ano oha yayi nduno nookume kawo no naaholike yawo ya kale iikulya yawo iitoye.

Oondoolopa ndhoka oonene odhi na omatungo ga tungwa nomakuma, ano noondhopi. ndhono hadhi kala dhi na iipeleki, ashike ngashingeyi tadhi kala tadhi humu komeho omvula nomvula.

Omeya oga simana kiimeno, oshoka ohaga kwathele opo iimeno yi koke nawa. Uuna iimeno hayi silwa oshimpwiyu nohayi pewa omeya ongulonene nokomatago ohayi koko tayi endelele.

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shimwe hashi adhika kefuta lyaNamibi aano kOmbaye. Ohayi kal amomeya nuuna ya vulwa mo momeya ohayi ya kooha dhefuta, opo yi ye yu uve ombepo.

Momamanya nenge moondundu namo ohamu mene iimeno, ano iimeno mbika oyo yimwe iiwanawa, oshoka ihayi pumbwa omeya unene, no iha yi tekelwa sha oha yi, mene ashike kuyo yene.

Oondjuhwa oonkintu ohadhivala omayi, omayi ngaka ogena oshilonga oshoka ohagetukutike momapunda uuna twega lya.

Omambakumbaku mongaashingeyi oga ninga ogendji lela . Opu na ngoka haga teya go ohaga kunu naangoka haga pulula . Opu na omambakumbaku goku teta nokulunga omwiidhi gwiinamwenyo gu wape gu landithwe.

Uuyuhena uuna watendulwa nenge opo watendulwa ohawu kala uuwanawa shili wuna uufufu uupupuka uuna towu gumu. Ohawu kala wuna omilungu ominene dhafa omitilage kashona ndele kadhishi omitiligane unene.

Ohi yekende oyo ohi yimwe ontoye nayi lela uuna weyi yotha ashike ohi ndjika oyanika oshiponga unene kaakulupe nokunona oshoka oyina omasipa nayi etaga kakatele mo.

Omahala ngoka gokulaliwa kaatalelipo mboka ya za koondoolopa dha yooloka, nenge ya za kiilongo ya yooloka, ohaga kala ga opalekwa nawa, ashike ohaga nana mondjato oshoka oge na iinima yokwangushu lela.

Oohi odhili pomaludhi ga yooloka ndhoka hadhi adhika mefuta lyaNamibia. Opuna oohi ndhoka hadhi liwa onga osheelelwa po opuna oohi ndhoka ihadhi liwa dhilipo ashike oku opaleka efuta.

Okamenye oko okanamwenyo kamwe haka a dhikwa mEtosha nenge mokuti kwiinamwenyo. Kena uuniga wa honga wa talathana. Okanamwenyo haka ohaka tondoka nayi nuuna keku mono otake ku fadhuka po meendelelo.

Aanafaalama yongaashingeyi ihaya mono we uudhigu, wo kupapula noku ninga omikweyo, ano oofoola dhiimeno yawo, ohaya longitha owala oakashina hoka haka longo iilonga mbyoka.

Uuna wa katalelapo oofalalama ndhoka oonene aanafaalama ohaya kala yeku taaambako nawa nombili taya tameke ndunk okukulombwela omauyelele agehe genasha niimeno yawo nomaludhi woo giimeno mbyoka yakuna moofalama dhawo.

Onkanga oshinamwenyo shoka shili pamaludhi ngikwamawawa mbyoka ihayituka ano hayitukile pevi, oyili hayi vala omayi ongendji ngendji nokonima ohayi katendula uunkangona owundji unene ohayi adhika mokuti.

KoSwakop okuna ehala ndyoka lina omavi gafilalala noga ndumbala geli momalupe gayoloka sho ombepo tayi pepe. Ano komavi huka ohaku yiwa ku oyendji oshoka oye holeko nayi noonkondo.

Aanafaalama yamwe oyena ohokwe moku tekula oombaka ndhoka oontokele odho adhike. Ano ohaye dhi tekula molwa apanda olwaala lwadho nodhili hadhi fuula aantu oyendji, uuna yedhi tala tadhi papama.

Ombibeli otayi tulongo kutya jesus okwali aalelwa komushigakano kuusi wesiku etitatu, notashitu ulukile nkene jesus ali amono omahepeko ogendji sho ali adhengelwa noomboha komushigakano.

Etango mo Namibia ohali ningine ku ninginino .Aano una tali ningine ohaku tameke oku tiligana iikogo hayi tameke ya tiligana noyina olwala lwafa oluyokahi no lushunga.

Omamanya ogeli pomaludhi ga yooloka pomalwala nopunene puushona ga yooloka opuna omamanya ngoka omaludhe haga adhika moondundu ohaga vulu okuninga omulilo.

Uuna waya mondhila, iinima ayihe ohayi kala tayimonika iishona mbyoka yili pevi, nangele ino endamo nale mondhila shino otoshi monene momathano ngoka gathaanekwa pombanda uunene ngoka haga longithwa moosikola.

KOswakopo ohaku adhika oondundu. Oondundu ndhika inadhi ningwa po komamanya, shike odh aningwa po kevi lya ndumbalala nolya tumbalala sho ombepo onene tayi pepe yo otayi pepe ya dhiginina. Odha etwa po dhi li momalupe ga yooloka.

Oondundu dhoka hadhi ithanwa oondjuna ohadhikala dhina omisinda dhasindololwa kombepo shotayi pepagula omavi, tayi eta po omalupe omawanawa ngoka tohala okugathaaneka.

Iimeno una ya kunwa nawa noya silwa oshimpwiyu ohayi kala tayi monikwa nawa lela shili. Shika ohashi etwa una aanafalama haya opaleke noku sila oshimpwiyu iimeno yawo olundji.

Omatungo gomakuma ohaga tungwa noodhopi nonosamende ano osamende ohayi lungilwa omuntoko ngoka hagutulwa pokati koodhopi opo dhikwatathane dhikale dhakola dhodhi wape dhaakumuke po.

Uuyaha owasimana oshoka ohawulongithwa okukwatelwa uunene ngaa iikulya. Uuyaha ohawulilwa na uuna walilwa owapumbwa okuyogwa opo wuwape, wukale kawuna oombakiteli.

Oongaku odhili pamaludhi gayooloka moNamibia, ano oosikola ohadhi pitike ashike aalongwa yazale oongaku dhondalaha uuna taya yi kosikola.

Komagumbo gomiti hoka hakukala kwana oopomba odhindji ngashi kombinga ndjiyaka yakongo aantu oha fulu oondama dhoka ondendeka opo yawape yapungulemo omeya una omvula yaloka opo kayase kenota.

Komunkulo gwefuta lya Mbaye, ano kooha dhefuta ohaku adhika uumanya uuwanawa womalwaala nomalupe gayooloka. Uumanya mbuka oweetwako kefuta sho talitondoka.

Aakwati yoohi uuna yakwata oohi ohaye dhiyogo nawa ano omukalo gokuyuoga oohi dhoka dhakalithwa momeya ogokuyoga nehekevi opo omayeye agehe gazeko koohi dhoka.

Omuntu owapumbwa okukala to ende kehe esiku ano wu dheule omagulu goye oku enda kehe esiku oshasimana oshoka ohashi kwathele uundjolowele womolutu nolutu lwoye likale lyakola nawa.

Eshito lya Kalunga, enene nekumithi shili. Ooshoka oto kumwa nkene efuta lili enene eleeleeka itoovulu noku li manako, ano kuushi naampoka li thike, no lya hulila. Lyo ohali kala tali , lyo tali eta omeya komehl go taga shuna.

Uuna wakatalela po koKavango hoka kuna omilonga miinene nomileleka ohoyi muuwato nenge muumbauto mboka tawu kwenditha momilonga adhihe opo wutale nkene eshito lyaKalunga ewanawa.

Aanafalama oye na ohokwe nohaya kunu nuundombo mboka wopaushimba. Uundombo mbuka uutoye lela wo ohawu kwathele uundjolowele molutu uuna we wu lya.

Oopulasitika odhasimana oshoka ohadhi longithwa iilonga oyindji. Ohadhi longithwa okukwatelwa iilongithomwa ano okuhumbatela. Oopulasitika ohadhi longithwa wo unene pethimbo lyomvula okutema omililo.

Mongaashingeyi kehe egumbo nombelewa ndjoka yina omeya ano yina owili yomeya ohayi futu omeya kehe komwedhi. Ohayi yalula ne omayalulo gawo opo ya wape ya mone kutya otaya fala ko iishoshela ingapi.

Mo Namibia onuudhigu wu kanene mo oshoka kehe ondoolopa nenge kehe ehala olili lya tulwa epulakata ndoka tali ulike edhina lyondoolopa ndjoka nondoolopa wo ndjoka ya landula ko okuza mwaandjoka wuli.

Aahongi yuutati mbono haya hobgo omawutati ngono haya landitha unene kaasamane nokaamati. Ohaa ka konga omalwenya mokuti nenge miihwa. Opo ya wape yega tule kuutati wu kale tawu monika nawa.

Eshito lyaKalunga ewanawa shili mokutala, ano otali ku fuula. Opuna omamanya omanene ga londathana, nethimbo limwe omuntu oho ipula kutya oge ya po ngiini?

Mombuga etango ohali kala tali fike shinene oshoka otohala wutye etango olili popepi lela uuna wuli mombunga. Ano oonte dhetango ohadhi kala dhapupyala lela wudhi uvitile kolutu lwoye nopevi ohapu kala pwapupyala unene.

Mombuga nande omukale mwa kukuta nayi ohamu vulu oku mena iimeno mbyoka hayi vulu oku kala yaana omeya ethimbo. Iimeno mbyoka oyo mbyoka yina omiidhi hadhi yi muule dhika konge omeya, ngaashi oWelwichia Millabilis.

Oombaka oondhila dhimwe ndhoka dha fa iikwamawawa iikwawo. Eyooloko lya dho oshoka owala ihadhi tuka unene. Odha faathana noondjuhwa, oshoka nadho ohadhi vala omayi e tadhi tendula uumbakona wadho.

Aanafaalama nenge aanapololeka mboka yena oopoloweka dhoondjuwa oya simaneka oku tekula oondjuhwa oontokele, oshoka odho dhili dhiitayelwa kutya ohadhi koko mbala nodhina onyama onene.

Uuna omeya gomundama mboka hawu kekulwa oohi nenge uundama mboka wuli popepi nomagumbo gatameke taga ende taga ulike ombamba onzinzi shino otashi holola kutya omeya ngoka oga kwatiwa kombahiteli.

Oongombe moNamibia odhasimana oshoka odhili hadhi gandja omahini kaakwashigwana, omahini ngaka ohaga falwa kooFakitoli taga kaningwa nawa gawape okulandithwa go halongithwe kaakwashigwana ayehe moshilongo.

Mokati komutenya etango ohali kala lyili muule pokati kegulu lyo ohali kala upyuupyuka tali eta uupyu owundji notali like komalutu. Ngele owuli koompadhi kowala eto lyatapevi ohapu kala pwapupyala noonkondo.

Uudhila owo uunima wumwe uuwanawa oku tala, ashike pethimbo lyokulonga uuna iilya ya tameke oku tulako omitse, oha wuli iilya nayi. Oha wu vulu okulya iilya oyindji mepya, no polupale.

Oofalama ndhoka oonene mo Namibia ohadhi adhikwa handiyaka yuushimba, oshoka oko kuna evi ewanawa nomeya ogendji ngoka geli moondama nomomatale ano aluhe opuna omeya ga gwana iimeno yo yi kokelele.

Oonkwandambi ohadhi tu pe osheelelwa shoka hashi landithwa koositola odhindji moNamibia nohadhi tu kwathele moshilongo, opo twaa se komukaga dho tadhi eta wo iiyemo sho tadhi landithwa po.

Namibia oshilongo shimwe sha yambekwa ngele tashiya poku tekula ookwandambi. Ano oha mutekulwa ookwandambi odhindji ndhoka hadhi kwathele oku gandja omwelelo kaakwashigwana.

Aasita yoongombe ohaya tula oongombe ndhoka ihadhi uvuko dhi hole oku fadhukapo oongodhi mothingo opo dhi kale tadhi napa pehala limwe kadhi fadhukepo dhiye kokule dhi kane.

Uuna to katalela po mombuga ito vulu okuya tweende koompadhi oshoka okokule nayi. Ano owuna okuya niihauto mbyoka hayi fala aataleli po nenge noshihauto shoye mwene shoka tohingi.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe oshinene lela hashi adhika mEtosha lya Namibia. Osho shimwe hashi tondoka noku enda kashona lela lela oshoka oshina olutu olunene nayi ihashi ivulu pethimbo limwe.

Aatekuli yoohi ihaya imonithawe iihuna okupinda mo noku tula mo omeya muundama womeya, ashike oya landa owala ominino ndhoka ya andjakaneka dhoku e ta mo omeya noku kutha mo omeya ngoka ga nyata muundama wawo.

Aanafalama yamwe ohaalongitha omukalo gwokushanga oonomola kiimeno yawo opo yeyi ndhindhilike shi tayi kakoka, oyi wetike kutya oyoludhi lwiipi kaayitulwe mumwe.

Aanafaalama yamwe ohaya longitha omukalo ngoka gokukunina pevi, ano goku kunina muumbago nenge muushako iimeno yawo omanga iishona sigo tayi koko, opo yawape nawa oku keyi fulila iilambo ye yi tsike nenge ye yi landithe po.

Pethimbo ndoka lyuutalala uuna kwatala unene nayi ohakukala kwafa kwatsima toti okuna nande omutsi ashike uutalala ashike watsimithako nongele nokokule lela lela ihomono kutya okuna shike ohakukala owala kwatsima.

Aanafaalama uuna taya tameke oofaalama dhoku kuna iimeno yawo ohaya tala kutya otaya kunu iimeno yatya ngiini nonkalo moka iimeno mbyoka hayi mene mbala nohayi kokelele ano ohaya kunu nee iimeno ya yooloka

Mokuti moka muna omiiti omileeleka dha ziza nawa niihwa oyindji yili mumwe, ohamu adhikwa omahala ngoka ga tugwa goku ondama una omvula tayi loko, opo aantu kaaya lokwe.

Katali oshinamwenyo shimwe shi hole omeya nayi , sho osho shimwe ihashi si komeya mbala . Katali oha vulu okuya momuthima omuleeleeka nenge mondama ondeendeeka ashike ota zimo owala e na omwenyo.

Aanafalama yamwe oyena ohokwe, noye hole okukuna iimeno mbyoka kaayi hole omutenya ogundji. Ano opo ya gamene iimeno yawo, kaayi mone omutenya ogundji, ohaya landa omathayila, ngoka hayega tula kombanda yiimeno yawo.

Moondundu dhimwe omuli nawa oshoka omuna omatale gomeya, ngoka ga talama gena omeya ogendji, go omeya ogayela nawa. Ano uuna wayamo wuka telelepo ngoye wukatale nkene eshito ewanawa, ito si enota.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo . Tate Kalunga okwali a shiti omamanya omanene lelalela ashike momanya mono okwali a tulamo wo uutale womeya opo iinamwenyo niimeno kaayise kenota.

Momagumbo giilumbu nenge gaamboka yena omagumbo omanene, oha mukala muna uungwena uunene mboka ha wupumbwa omwiidhi gu tetwe. Ano omwiidhi nguno oha gu vulu owala okutetwa nokashina hoka koku gu the the thelekanitha nawa.

Omashina gongaashingeyi ngoka haga longo muunafaalama noku kuna iimeno ohaga longo iilonga ayihe ano haga kunu iimeno nokuyi tekela noshowo oku yiteya.

Aakwati yoohi yamwe ohaya longitha oonete dhoka haya landa moositola dhoo China, ano oonete dhika ohadhi kala oonene lela, nohaye itopolele konete ayehe opo ya nete ya kwate oohi odhindji.

MOshakati omo mondolopa moka muna okakanala hoka okaleleka ka pita mooha dhopaye nomomahala ga andjuka. Ano aakwati yoohi ohaya tula nee mokati kokanala moka oohi dhawo, opo ya wape ya tegeko oohi.

MoNamibia ohamu adhika wo aantu mboka aatiligane, ano iilumbu, mboka yeli yaninga aakwashigwana yomoNamibia, ano yena uuthemba tawuti yo oyeli AaNamibia aluhe.

MoNamibia ohamu adhika aatilingane oyendji ano iilumbu ndjoka yeyamo pethimbo lyogaashi ngeyi naambi yakalamo ethimbo oshilongo inashi manguluka ndjoka yamono kutya otayi kala hayizi moNamibia.

Uuna to longo noohi owa pumbwa okutakamitha nokukala wa igamena koonyala dhoye, oshoka oohi odho iinamwenyo yimwe mbyono yi na omuthenu nayi noyi na omsipa haga tsana. Uuna weyi kwata e tayi thenunuka meke lyoye epuko, yo oye ku tsa.

Aanongononi naayilongi yuunafalama mboka haya panga iimeno ohaya kala ya zala iikutu yoku igamena noku gamena wo iimeno kayi kwatwe komikithi dha yooloka.

Oopoloyeka dhoondjuhwa ohadhi kala dhina oondjuhwa odhindji lela omolwashoka ohaya landitha oondjuhwa dhika koositola dhomoshilongo dhayooloka opo dhiwape dhilandithwe oshihelelwa kaakwashigwana. Ohadhi landithwa wo kaakwashigwana mboka yena iituthi ngaashi oohango.

Aakwati yoohi uuna ya kwata oohi dhawo, oha ye dhi tanda noku dhi yoga, e ta ye dhi aneke, opo ya wape oku dhi landitha. Aantu oyendji oye hole oohi dha kukuta, oshoka oha dhi kwathele uundjolowele womuntu molutu .

Komahala ogendji moNamibia kamu nasha oopate ndhoka dhoshinanena, ano omuna owala ooapte ndhoka dha totwapo kiihauto nokaantu sho taya endemo. Ano oshilongo opo ngaa tashi ende tashi humu komeho, opo omahala agehe ga kale gena oopate oonene.

Omandobo ogeli pama ludhi ga yooloka, gamwe ohaga mene mo mbuga nomo mikunda woo dha yooloka. Omandobo ngano ogo oma zizi ge na omakegwa haga tsana lela, nongele owega gumu ota ge kutsu.

Aatekuli yoohi ohaya langitha uushipe woohi mboka haya landa moositola moositola opo ya wapalekwe omeya ano yakuthemo ondoya ndjoka yili kombanda yomeya opo omeya kaga kwatwe koombahiteli go ga dhipage oohi ndhoka dhilimo.

Pethimbo lyokwenye, uuna omvula ya hulitha po oku loka, omwiidhi oha gu kala gwa kukuta tuu nte, ta gu ningipo omushunga lela lela. Ano iha gu kala we gwa ziza ngaashi u lyokufu.

Ngele owuli omutekuli goohi owa pumbwa okukala wuna oshimpwiyu nadho. Kehe esiku owa pumbwa okukala todhi pe uukulya wadho mboka wedhi landela opo kaadhi sile momeya kondjala . Dho dhi indjipale dhi ninge odhindji.

Epangelo okwali lyagandja omambakumbaku komikunda odhindji moshilongo, ano omambakumbaku ngaka ohaga udhithilwa oofoloma kaakwashigwana kondando yili nawa keka opo geye gapulule omapya gaakwashigwana.

Oombaka odho oondhila dhimwe oombwaanawa. Ano oondhila dhopevi ihadhi tuka unene dhiye mombanda lela. Ashike ohadhi tuka owala oka nano okashona dho odha ndjakela . Ano ohadhi vala omayi etadhi tendula uumbakagona wadho.

Aavali oyendji oyehole uunona wawo shili naashika oha ye shiningi okuulika ohole yawo pama ludhi ga yooloka. Aavali yamwe momathimbo gomafudho , ohaya fala uunona wawo komahala ngoka kuna iinimma iiwaanawa ngaashi wukatale uuhi mboka tawu tekulwa.

Iikwamawawa ndyoka hayi tekulwa momagumbo ngaashingeyi oyili pomaludhi gayooloka ngaashi oondjuhwa, oombaka, oonkanga. Ohayi kwathele okugandja osheelelwa nomayi.

Ehumokomeho sho lya lyatamo ompadhi mo Namibia oyindji oya lunduluka, ano ngashingeyi monamibia otamu adhika omambakumbaku ogendji ga yooloka haga longo iilonga ya yooloka.

Ondjuhwa oshinamwenyo shimwe oshiwanawa lela, uuna ngele sha vala omayi gasho giigwanapo, ohashi tameke okuga langela sigo taga adha okutendulwa, nongele uuyuhwena watendulwa ohashi kala tashi wusile oshimpwiyu, nokuwu kongela iikulya.

Pethimbo lyokwenye iinamwenyo yomokuti ohayi nu omeya ogendji . Iinamwenyo ohayi nu omeya ogendji oshoka ohaku kala kuna omutenya ogundji , nomalutu gawo otaga kukuta mbala ano ohayi nu omeya opo yaa hase kenota.

Oorestorant odhindji moNamibia ohadhi kala dhina iikulya yopamuthigululwakalo mbyono hayi kala membo lyawo lyiilandithomwa. Iikulya mbika ongaashi ne ondjuhwa yoshiwambo, oshimbombo nomboga nohayi adhika kondando yili nawa shili.

Aalongi yomapya oyendji mongashingeyi sho ya ilongo omambakumbaku nawa , oyendji oya hogolola opo yakale taya pululitha ompya gawo omamakumbaku ngoka gena omatemo gomangalo oshoka ogo haga pulula nawa.

Mombuga ya Namibia ndjoka hayi ithanwa Namib Desert oha mu adhikwa omavi omashunga, omamanya omashunnga, noondundu oondeendeka. Oha mu kala muna iimeno ya kukuta lela lela, ano ya sa enota.

Omuntu ngele wamana okulya iikulya yoye nawa, omwiha nenge ulalelo, owa pumbwa okwiikulula naashoka shokunwa. Twii kulula tonu omeya nenge okanamunate kontumba.

Aatalelipo yomoshilongo nenge yokondje yoshilongo yamwe ohaa tungu uutenda wawo pondje mokati koondundu taaningi po ethimbo moka taalala taatalelepo oondundu no kutala nkene omamanyanya galondathana.

Omuntu ngele owakunu oshikunino shoye megumbo, tokunumo omatama otokala wiihupitha mondjato lela oshoka itokalawe tomatukile koositola wukalande omatama. Otoyi owala moshikunino shoye tokutha uutama woye ngweye wukadhoge omuhoka goye.

Eshito lyaKalunga enene lela, oshoka omuntu oto kumwa nkene puna evi lya ndumbalala eleeleka, oto ipula nee kutya, olya ndumbalala koshike, lyo enene koshike lyo omolwashike eleeleka nayi ngawo.

Aantu oyena eitaalo ndono kutya aasamane oyo yena okulonga iilonga mbyoka iidhigu, oshoka oyo ya shitwa yena oonkondo. Ano aakulukadhi inaya pumbwa oku longa iilonga mbyoka iidhigu, nayeethe yi longwe kaasamane.

Omukalo ngoka hagulongithwa kaanafaalama oyendji, gokutsaa uupayipi uumbululu uushona ngweye topatulula kopomba opo iimeno ayihe yimone omeya. Omukalo omuwaanawa lela oshoka ihaguhepitha omeya.

Aawambo oyendji oya itayela kutya kehe egumbo lyomomukunda lyopamuthigululwakalo olya pumbwa oku kala lyi na ondjugo yokulala. Ondjugo ndjika ohayi adhika mokati kegumbo noyili ya simana oshoka ohayi longelwa iilonga oyindji.

Omeya manga inaaga indjipalekwa noku haalakanithwa kaakwashigwana oku pitila moopayipi, ohaga tulwa manga omiti eta gawapalekwa nawa opo oombahiteli adhihe dhikale dha za mo.

Mongashingeyi aanafaalama inaya hala oku kala ya thigwapo kehumo komeho ano oyeli ya Landa omashina gawo kondje dhiilongo ngoka haga longithwa wo kaanafalama opo ya kune iimenk yawo sho shaa kwate ethimbo olindji.

Metosha lya Namibia ohamu adhika iiyamakuti ya yooloka. Ohamu adhika iiyamakuti iile niihupi, iishona niinene. Mokati kiiyamakuti iile omwakwatelwa oonduli noompo ,mo mwaamboka iihupi omwakwatelwa uumenye.

Aantu yamwe oye li haya longitha oonkambe ano onga omukalo gosheenditho opo yaye komahala ngoka geli kokule itaa ya vulu okuya ko noompadhi.

Onduli oshinamwenyo shimwe oshiwanawa ,osho shili oshileeleka mEtosha lya Namibia. Ano shina olutu oluwaanawa, luna omangonga gafa omashunga go ogapya lela.

Uuna mwaya komahala gokutalelapo ohamu pulwa kutya otamu ningilwa oshitaafula shayangapi, ano ngele omuli yaali otamu ningilwa oshitaafula shayaali shina uupundi weni wuli uyali mukuutumbe nemukundathane.

Aatekuli yoondjuhwa moNamibia ohaya landitha omayi gawo koostola odhindji ngaashi ko Shoprite, Picknpay, Mini nadhilwe odhindji. Omayi ohaga landwa kaakwashigwana nogeholike nayi.

Ombuga ehala limwe ndyoka hali kala lyakukuta lela oshoka omeya ohaga monika kwamo nuudhigu mo ohamu kala muna omutenya omudhigu ngoka tagu fike go ogo ohagu ningi omeya gakale gapumba mombuga.

Onkanga oshinamwenyo shomokuti shoka shi li shafa ondjuhwa, ano otayi tulwa mongundu ya faathana oshoka ohayi vala omayi, e tayi tendula uunkangona mboka wuli wafa ondjuhwa. Omayi gawo omanene kashona kwaango gondjuhwa.

Oohi odha pumbwa oku kala tadhipewa iikulya ke he siku, ndhoka ta dhi tekulwa moondama kaatekuli yooho, ano owuna oku kala todhi sile oshimpwiyu opo dhi valatathane dho dhininge odhindji.

Uuna to ende kooha dhomeya nenge wuli pooha dhomithima, owa pumbwa okutakamitha, oshoka omeya ohaga li aantu. Ano owuna okukala to ende nuukeka, opo waahunuke wugwile momeya moka, ngoye wu sile mo.

Aatekuli yoombaka oha landa omashina goku tendula. Ano oombaka dhawo ngele dha vala omayi ogendji ohaye ga tula meshina lyoku tendula opo ga kale ga tendulwa.

Uuna to yotha onyama, oho tema esiga lyoye to tula mo iikuni nomakala taga hwama nawa sigo taga kala gena omulilo niikuni ayihe ya pwako lela, nokonima oho opaleke esiku lyoye nawa nawa, to tula po onyama yoye yi tameke oku yothwa.

Aatekuli yoohi oyeli haya lika mondjato koshimaliwa shoku futa omeya, oshoka kehe ethimbo oya pumbwa oku kala taya lundulula omeya gomuundama wawo uuna gatameke oku kala gena ondowa opo ohii dhawo kadhi se.

Opuna iimeno mbyoka hayi vulu okuhupa nawa mombuga, nonando ohamu kala mwakukuta kaa muna omeya nomvula ihayi loko lela olundji. Iimeno mbika oyo nee mbyoka yina omidhi ha dhi yi muuleeleeka dhikakonge omeya.

Aanafaalama oyendji ohaya mono iiyemo mokulanditha iimeno yawo mbyoka yakuna. Iiyemo mbika ohayi yakwathele opo yafute omeya yo yafute oompumbwe dhawo.

Mokati kombuga moondundu dhimwe omuuwanawa shili oshoka ohamu adhika iiti nenge omiti dhoka dhakukuta dhagwila pevi ano shino ohashi kala oshiwanawa oshoka ohovulu okukuthapo iiti mbyoka yakukuta wukeyi temithe.

Ngele owaka talelapo mombuga ndele owu wete wafa wakana, owu hole ho kongo mpoka puna oopate ndhoka dheenda iihauto opo wudhi landule, oshoka itadhi ku kanitha odhina okuku fala komeho.

Mongashingeyi opuna okashina hoka haka tete omwiidhi ko take gu thindile mumwe gukale guli mongonga nenge molupe ndika talu vulu okuka landithwa kaanafaalama mboka taya tekula oongombe.

Kayuhwena hadhela nyoko, nyoko onale ekuhadhele. Ndika eyeletumbulo halilongithwa moshindonga, ano mono oondjuhwa dhili dhatalikwako onga aantu takuti ano kwathela meme goye oshoka, meme goye onale ekukwathele sho wali omushona.

Kokule mokati koondundu dhaNamibia ohamu adhika uumanya uuwanawa wandumbala wuli momalwaala gayooloka nomomalupe gayooloka.

Aatekuli yoohi oha ya yi koositola ndhoka dhinasha nuunafaalama, yakakonge iikulya mbyoka hayi pewa oohi oshoka ito vulu owala oku kala totekula oohi ngoye kuuna sho todhipe, kadhina esiku dhi indjipale.

Aantu oyendji monena oya simaneka iipilangi. Ano iilongithomwa yawo oyindji oye hole ya longwa miipilangi, oshoka iipilangi oya kola nohayi kalelele yo oyina woo ombiliha.

Aanafaalama oyendji mboka haya kunu iimeno ohaya ka konga uushipe wawo womalwaala ga yooloka moositola dhooChina. Uushipe mbuka ohawu kala wuna ombiliha lela nowa kla lela.

Aanafaalama mboka haya longitha omukalo omuwanawa noyena ohokwe mokumuna nokutekula iimeno, ohaya vulu oku ilikolela oshimaliwa oshindji shina ondando yakola lela.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyakukuta lelalela, lyashungala lyo olina omutenya ogundji hagu fike, mombuga onuudhigu wadhemo omeya oshoka omuna etango olindji tali nupo omeya.

Namwater ngoka ha gandja noku andjakaneka omeya kaakwashigwana yomo Namibia okuli a kutha ominino dha zilila komahala ngoka gena omeya ogendji opo ga fale omeya kuundama mboka wuli komikunda hoka kakunasha omeya.

Mombuga ohamu kala omiti ndhoka dhu uka mombanda nodha taalela handiyaka. Omiti ndhika odhili dha ninga oomvula odhindji nande odhi monike dhafa omishona odha kala ethimbo ele oshoka odhili mombuga dhina omidhi dha kakatela momamanya.

Omukulugonale okwa tile: "Waa enda ino tala", ano ngele ino enda moNamibia komahala ngoka ga gama handiyaka lyuushimba ngaashi koSwakopo ano ino mona oshindji.

Ookuku yonale, omboloto yawo oya li oshikwiila, shoka hashi ningwa muusila walungwa nawa, e tawu tulwa momagadhi, opo wu etepo omboloto ndjino hayi ithanwa oshikwiila.

Mombuga mondundu namo otamu ende tamu kala inaau mbugakala unene oshoka aakwashigwana oyendji otaya ende taya kwatwa kohokwe yokutunga mombuga mokati moondundu muule.

Aatekuli yoohi yamwe ohaya tamekele okutekula oohi dhawo omanga dhili uuhi uushona tayedhi tekulile momaaha ngoka omanene. Sho tadhi ende tadhi ningi oonene tayedhi lundululile muundama.

Iimeno oyasimana oshoka ohahi tupe ombepp ndjoka hayi tukwathele momalutu getu tuwape okufudha tse tukale tuli nawa momalutu ano otwapumbwa okuyikuna oyindji opo yininge ombepo ndjoka oyindji.

Ano nande ehumo komeho lyili tali ende tali tondoka lyuuka moshilongo shetu aakwashigwana oyendji inaya hala oku dhimbwa omuthigululwakalo gwawo. Oya hala okukala yegusimaneka, naashika otaye shiningi taya kalekepo iinima mbyoka yokomuthigululwakalo gwetu omukulu.

Iimeno oyihole omeya oshoka omeya ohageyi kwathele yi mene meendelelo. Yo yi tuleko mbala yi wape oku tewa kaakwashigwana nenge kaanafaalama mboka yeyi kuna.

Iikunino mbyoka iinene yokoofaalama, ohayi kala ya pululwa nawa lelalela kembakumbaku opo yi wape okukunwa iimeno mbyoka tayi ka kunwa kaanafaalama yi imonene mo iiyemo.

Ohi yoshiwambo uuna weyi kwata owa pumbwa okuyi yoga nehekevi opo yize othene wu vule okuyi paka po. Ohi shampa weyi pakapo oto tula mo omatama noonyanga opo yikale ontoye nawa.

Aakwati yoohi oyeli aanongo noya konga omawuyelele ogendji ngoka genasha nokukwata oohi, opo yalongithe omikalo dhayooloka nodhayooloka opo yakwate oohi odhindji yavule yekedhi landithe yamonemo iiyemo.

Aatekuli yoohi ohaya tekula oohi odhindji lela ashike paampito dhimwe oya pumbwa nga oku indjipaleka uundama wawo womeya nenge okuninga uundama owundji opo oohi dhikale inadhi thinana unene dho inadhi se kothina.

Omambakumbaku oga ninga ogendji moshilongo shetu shaNamibia ano omuna omambakumbaku ngono haga longo iilonga yayooloka noya yooloka opena ngoka haga tete omwiidhi.

Ehangano lyoNamwater olya kuta aaniilonga oyendji, mboka haya wathele okuwapaleka, nokutula omiti omeya, opo gakale gayela, noombahiteli adhihe dhazamo, omanga inaaga tuminwa kaakwashigwana ayehe yega longithe.

Muuyuni wongashingeyi aantu itaya imonitha we iihuna. Aanafaalama yongashingeyi ihaya longitha we uumbago nenge omayemele opo ya tekele iimeno yawo, ashike ohaya tsu owala ominino dhomeya uumbululu moka hamu pitile omeya gaye kiimeno.

Ondjamba oshinamwenyo oshiwanawa lela shoka shihole okudhana nomavi. Ano ohashi vugu omulungu gwasho momavi sho tashi ifile kolutu shikale shapepelelwa.

Omvula ndjono ngele owuli ino monamo sha nenge ino longa mepya, oto vulu okutondokela pomatala opo wu ka lamde oolata dhoye dhiilya. Ohadhi kala dhi li koondando dhi li nawa shili.

Ethimbo lyongula onene uudhila ohawu londo komiti pombanda opo wu ontele okaantenya, wi ikuthe uutalala mboka wa lala tawu wu monitha iihuna mokati kuusiku.

Iimeno iinima yimwe yi hole okukunwa pevi ewanawa ndoka tali yi meneke nawa yo oyi hole okukala tayi pewa omeya, unene tuu ongula onene nokomatango opo yaa hase kenota.

Momuthigululwakalo gopaAfrika osha simanekwa nosha itayelwa kutya oomeme oya pumbwa okuzala oohema noohulukweya yo otaate taya zala ombulukweya nuuhema noongaku wo dhoshi tate.

Ondjamba oyina omulungu omuleeleeka ngoka hagu pombo nokuthipa omeya uuna tayi nu. Ngele oweyi adha ya kumwa omeya, ohayi tameke oku ga dhana tayi ga pombele kolutu lwawo opo yi kale ya talalelwa.

Ehangano lyo Namwater mo Namibia, ndyoka hali gandja noku eta omeya kaakwashigwana otali kumagidha aakwashigwana opo ya longithe omeya nawa, shika otashi ya kwathele opo kaya se kenota no kaya fute iimaliwa oyindji.

Aakwati yoohi mboka yena uundama wayo wuli popepi nomagumbo gawo nenge noondoolopa dhawo. Oha yewu sile oshimpwiyu taya kuthamo oonyata ndhoka dha pepelwa kombepo momeya . Ano taye dhi tula yedhi kaleke kokule nomeya gawo.

Iimeno oya pumbwa omeya, opo yi koke. Ano ngele iimeno yoye mbyoka wa kuna itoyi pe omeya kayina esiku yi koke oyina owala okusa kenota.

Aatekuli yoondjuhwa mboka yena oofalama nenge mboka yena oopoloweka dhoondjuhwa ohaatekula unene oondjuhwa ndhoka oontokele, oshoka ohadhi kokelele mbala nohadhivala uuyuhwena owundji.

Uuna aantu ya hala okutunga pehala ndele opu na iihwa yi li mumwe yo oyindji, ohaya kutha omakatana nomakwiya opo ya tete po iihwa yimwe opo ya wape okutameka okutunga po omagumbo gawo.

Oondjuhwa ohadhi pewa iikulya ngaashi iilya, omapungu, omakunde opo dhi wape dhi kokelele dho dhi wape dhivale uuyuhwena wadho wuninge oondjuhwa oonene.

Komilonga dhaKAvango ohaku yiwa, ashike ngele owa hala oku enda momulonga owu na okuya muuwato mboka wa tungwa po, mboka hawu vulu okuhumbata aantu oyendji, opo ya tale nkene omulonga omunene nomuwanawa.

Ethimbo lyokwenye, omiti odhindji oha dhi kala dhakukuta nkwe, ano omafo agehe oha ga kala gakukutako nokugwako, taga pepwako kombepo. Oha kula kuna owala iitayi yakukuta mbyoka hayi kala tayi guko.

Aanongononi mboka haya nongonona omamanya oyeli haya yi mombuga moka mu na oondundu oonene nomamanya ogendjigendji opo yeke ga nongonone noku giilonga nawa. Ano shoka ohaye shi ningi, yo yeshi nyole momambo ngoka gena sha nomamanya.

Aantu mboka yena ohokwe mokutekula oohi, ohaya tekula oohi dhomaludhi gayooloka nomalwaala gayooloka, ano ohaya yi komahala hoka hakulandwa oohi opo yakalande oohi dhawo.

Ngele owa yi modhila mombanda muule, oto vulu okuthaneka omukunda, ondolopa, nenge ehala lyontumba ndoka nkene lyili. Ano iinima ohayi kala tayi monika ya ningapo iishona oshoka owuli mombanda muule.

Una etango tali piti nenge tali ningine ohali kala tali ulike oolwaala olutiligane lwafa ombinzi. Ano opo wu mone kutya otali ningine nenge otali piti, oto tala owala kolwaala lwalyo.

Aahingi yomambakumbaku mboka ha pulula momapya nomofaalama oya ngwedhela oondando dhawo dhokupulula momapya nomofaalama. Oondando oye dhi ngwedhele molwa omaholi ngoka gangwedhelwa.

Oshilandopangelo shaVenduka osho shimwe sha tunga lela, shi na omatungo omaleeleeka ga londathana. Ano ngele ino enda ko, opo lwotango to ende ko oto kala wa kumwa nayi, oshoka omatungo omanene go omale.

Ondjuhwa yekondombolo oyo hayi kwathele ondjuhwa onkadhi, opo yi vale omayi. Ano ngele ku na ondjuhwa yekondombolo nondjuhwa onkiintu nena oondjuhwa dhoye itadhi indjipala.

Omahala gamwe moNamibia ogeli ga yambekwa ngele tashiya pomiti, ano ogena iisati oyindji ya mena, ya hwateka yili mumwe. Shika ohashi kala oshiwanawa, oshoka mboka yeli komahala ngoka ohaya kala yena iikuni niiti ya gwana nawa.

Ehumokomeho otali ende tali katuka ompadhi lyo tali tondoka tali fadhukile koomvula dhokomeho. Ano mongashingeyi oku na omashina ngono ga etwa po kwaa mboka yi ilongela omaungomba, ano haga longo iilonga ayihe.

Moshiwambo otuna ondjuhwa yekondombolo, noshowo ondjuhwa onkiintu. Ano ondjuhwa yekondombolo oya simana oshoka ohayi igi ongula onene, tayi pendula ayehe mboka kaayena oowili. Ondjuhwa onkadhi oya simana oshoka ohayi vala, e tayi indjipaleke uuyuhwena.

Oohi dhakashiwambo oohi dhimwe dhina omuthenu nayi ano ohadhi thenunuka nuuna weyi kwata meke lyoye owa pumbwa okuyi kwata wa dhiginina lela opo kaayi thenunukemo yo yaa kutse wo nomakipa gayo.

Muuyuni wonale sho kwali kaa kuna oohauto , aantu okwali haya hingi oombasikela opo yaye komahala ngoka gayooloka geli kokule. Ano oto hingwa kombasikela nenge to hingi ombasikela ngweye mwene opo wuthike kehala lyokokule.

Aanafalama mboka hakunu omapungu monamibia ,una pethimbo omapungu gawo ga tewa oha ye ga pakele mooshako taye kega landitha kongeshefa dha yoloka moshilongo nokwamboka wo haya iningile iiyemo kuyo yene.